Bibilii banaare la ɔnnɔ kõɔ, kolaa baa poɔ. Ba bata vuunee la kyɛ ka boŋyeni dɔɔ. Kaŋa su la kparoŋ naŋ e dɔre, ka kaŋa su kparoŋ naŋ taa kɔhɔlɔ, ka kaŋa su kparebuluu, ka kaŋa taa orɔba pelaa, ka kaŋa taa orɔba buluu kyɛ ka kaŋa taa booti.

Dɔɔ ne pɔɔbɔ bayi la a are a kaara teere ba naŋ, a kaara ba teere ba naŋ sɛle. A ba puoriŋ, a teere are la yaga yaga lɛ. Kyɛ a tesɛle be la dagarr poɔŋ, ka ba ar a lamboriŋ. Ka ba zaa kaŋa zaa maŋ vuune la a kaara a teere.

Dɔbɔ la are nuuri bɔl-ŋmɛ zie. Ka kaŋa, a zɛge o gbɛre, kyɛ eŋ gbɛtoore ka bontooree naŋ waa dɔr kyɛ su kparepelaa ka ba mine a gaa zeŋ ka yiri do are a ba saazu a waa pelaa, kyɛ ka teere a are a lombori a gyili.

Pͻgebͻ ne dͻbͻ la are sori lamboriŋ ka orͻbare tͻŋ tͻŋ ane selebare. Ka orͻba kaŋa waa kpoŋ a e zeԑ ka a pͻge kaŋa vuuni ka kaŋa meŋ seԑ wagyԑ buluu kyԑ ka lͻzeԑ ara a ba puoriŋ kyԑ ka a zu e zeԑ.

Lͻԑ ayi la a wa tuori taa ka sori zu nyagema a kpԑ. Ka a lͻre kaŋa naŋ waa pelaa a ŋmͻgele ka kaŋa meŋ naŋ waa zeԑ ka a nyobogi ŋmͻgele, kyԑ ka dͻͻ yi are a po a puoriŋ a toore nͻtooraa.

Dɔbɔ bayopoi la be kyanse zu. Ka ba bayi zeŋ a sola panɛl lamboeŋ. Kyɛ ka bayi meŋ are a zu, ka bonyenaa a vuune. Ba ba bana ba banuu su la kaayɛrɛɛ naŋ waa dɔre a hɔɔle kpoglo dɔre kyɛ ka bayi meŋ ba hɔɔgle.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

Mui ne bԑŋԑ la be piliti poͻŋ. Ka vaare poͻ, ka zanyeԑmԑ ba naŋ ŋma ŋma a poͻ a de gyԑle dogere. Zeԑre be la a piliti poͻ. A piliti waa la pelaa.